Njehti gigain, kenah kii mungy sol malan bu wekh, daalue slippers yu nehteh, mungy sol mbuba bu bari couleur mungy am lu, lu vert, ak lu bleu, mungy musorru musorr bu bleu, kenen kii mungy bort haleh, mungy sol malan bu nehteh, mungy ameh lu bleu, cii ganawam aiiy sugehrre njung fa, am aiiy nehggi njahh, garab yu vertue.

Tabull bu ñuul buñ tek ci karó bi ak tohgu yu ñuul ak tabull yu sokola.

Palati weer bu weex, bu am jen sup, mingi amme sople, mingi amme salat, tamate, salat bu werta, mingi amme tamate bu nete, nyun ko tek si tabul bi.

Jegain bu tahaw sol pess bu verte sipa ak dagete muge teyeh kalpeh buye takeh muge sol chin muge defarr bopambe mess bu nuul muge taxaw fu weex se ganawam tate garab yu verte ak tate garab yu goudu.

Fii aiiy lal la, lal yangy ameh aiiy ehponse, lal bu chocolat ak bu wekh, cii ganaw mungy ameh armoire, cii kaw mungy ameh armoire yu ndaw, lii armoire bu njull mungy ameh...

Tohgu bungh defareh khanka la, cii peh pehgeh yii njarri pehgeh mungy ameh weungh yu njull, cii benen pehgeh bii mungy ameh aiiy brick, cii ak ak aiiy tankah yu fengh nju sol daalue yu njull.

Lee aye semeng yu nuul yun weka se marage be marage bu nete muge ameh lu weex semeng ye dang ku de jefano se walum baaye.

Fi keur la, keur ri etanse bunye karo yep ci maraj bi. Mungi am bonti keur bu weex, nyung ku corget bu ñuul. Mungi am garap bu wera fof keleh mung fa.

Ñetti xalèh gór ñu ngi taxaw ci barabi palasi jongateh, ñu ngi sol yirèh mbuba bula mugii am lu xonxu, sèèn tubayi, tubay yu wèèx la guyi ñu ngi sol kawas yu ñuul mugii am lu bula. Ay tati garap yu mak ñu ngi am xop yu werta.

Amna ku teyeh pot ti diiw nu werta, mungi ame binduh yu weex, am lu neteh, am lu ñuul. Mungi ame tabul bu ñuul.

Lee jaaru la jaaru boye takeh muge tegu fu nuul muge ameh se boram se suff muge ameh lu weex.

Fi taabul bung defareh xana la bu chocola nyung ko teg si karo bi fele ay nitt la bena nitt mogi tog mogi si kanawam lu weex la kena ki mogi taxaw mogi tiyeh seetu kenen si mogi taxaw tiyeh ndegam bi ay lu week mofa neke lu nuul.

Tehreh bu bleu bu am bindu jaangeh kaii mungy tehgu fu wekh, tehreh bii mungy ameh bindu yu honhu, bindu yu wekh ak bindu yu nehteh, ak aiiy lokhor, lokhor yu honhu, yu nehteh ak yu chocolat.

Ganaar bu nyuul, mingi tahaw si suuf, bopabi mingi amme lu xonxa si boori gemangi, tangkayi mingi lu weex, si ganaawam maraaj, mingi amme lu domitahal ak lu weex

Ay motto, motto yi ñing ci kaw tali bi. Lampa ya ngi tahal, bi motto bu wèèx la lampa ya ngi tahal. Bi motto bu netteh bi motto bu bula mugii ameh lu wèèx. Fi ay pool yu gudda ñu ngi ameh ay fiil ak tati garap yu werta xop yu werta.

Jigéen bu tahaw mungi sol gèsnirr bu bulo mung ko nëw robbu. Mungi deff mess bu gudda bu ñuul. Mungi sol lam bu weeh. Robba bi mungi ameh lu weeh, mungi sol chenn. Ci ganaaw mungi ameh, ci ganaaw maraj bi nung ko karo mungi ameh wënn yu weeh.

Mbali napèè Kai jén, mbal bu bula ak bu werta ak ay sag yu wèèx.

Gorre bu tok cii birr gaal, mungy yohreh bantah, munc gaal bang cii birr geudggh bii mungeh dawal, gorre bangy sol mbuba bu bleu, mungy sol tubeiyy bu njull , daalue yu njull, lukor surround aiiy garabi hohbi vert.

Fii mungy ameh, fii nehgg la, mungy ameh aiiy lahket yungh wehkah fuu njull, fii mungy ameh kudu, kurr bii ak gehnah bii bu mak ak bu ndaw, fii mungy am lehket, nitt munkoh tek cii kaaroh bii, fii aiiy kherre la, mungy ameh aiiy bindue, njung kor deff fu wekh.

Njaari gorre nung cii mbirim plaasi johnganteh bal, kenah kii mungy sol lu bleu, mungy am lu khonku, kawassi ohrance ak daalue yu wekh, mungeh dehmali bal bii, kenah kii mungy sol mbuba bu nehteh, tubeiyy bu nehteh, kawassi nehteh ak daali yu honhu, nitt njee nung sehn ganaw dilen sehtan.

Jegain bu tonke sol bazin ne chub bu sokula ak bu bulo nugku nyaw roubu garamubu muge sol chin boye takeh ak jaaru ak aye lam muge defarr bopambe mess muge tonke se aye toogu yu nuul nuge ameh jegenaye yu weex ak lu neteh se ganawam muge ameh setu.

Jaaru jigeen yu langala mogi ameh lu weex nyung ko teck fo weex.

Plase deme kay leka la le aye toogu yu sukola aye taable yu bary le aye neet nuge tonke se toogu be neet bage sol muba bu nuul kenen kage sol lu weex nuge tonke se toogu be taable be muge tegu muge am aye werr.

Naari jigéen yu hagalanteh, kenna ki mungi sol robbu bi takk, kenen ki mungi sol wax bu am lu bulo. Ku sol robb bi takk mungi defar boppam mess bu ñuul, mungi sol mbahana bu weeh. Kenen ki mungi deff kala bu sokola, mungi deff mbahana, sol mbuba bu loho yi mu ñuul.

Ay dalli kóket ti jigeen, dalla bu wèèx bu ñuul mugii tégu ci karó bi.

Leka palate werr bu weex muge ameh suss suss be muge ameh suble muge ameh salad bu vert tamate bu xonxo ak dogete muru.

Nyari gorr nyinekk si mbirri palasi jongenteh bal ku sol, gorr bu sol buba su xoxu mungi tek loxom si benen gorr bi mungi sol lu xoxu tuboy bu bulo kawasi werta ak dallyu am lu nyul. Benen gorr bi mungi sol mbuba bu weh, tuboy bu weh mungi ameh lu wert kawas yu weh ak dal yu wert gayi nyungi jonganteh

Njaari gigain nju ehndu paani, paan sacket, paani njungy ameh lehket chocolat, gigain bii mungy tiyeh benah lehket mungy sol mbuba bu am bleu ak lu wekh, benen gigain bii mungy sol lu mungy tiyeh njaari lehket, mungy sol malan bu wekh bu am lu lii cii ganaw aiiy garab ak nehgg.

Li podari xale jigeen yun deh defare kanam si birr mogi ameh banta bu weex bode lale sa kanam mongi amex seetu mongi ame dege kai nyun ko tek fu cxocola.

Li dalla la, dalli gór yu ñuul yu am lu wèèx, mugii tégu ci karó bi .

Nyari karton nyi garab, yun ngi tegu si soof, karton yi sokola, amme binde yu nyuul, mingi am lu nyuul, si kanamam mingi amme lu weex ak lu xonxu.

Li lekah la, palati weer bu neteh mungi ame afra ganar. Mungi ame sopleh, mungi ame ay dogiti mboro nyung ku tek ci tabul bi. Fi mungi ame xhop bu weex ak bu neteh.

Li Paaka weñ la, mugii ameh lu ñuul ñing ko tek ci karó bi.

Li khaleh la, khaleh bu jigeen ak khaleh bu ndaw. Kahaleh bu jigeen mungi enuh siyoo ,siyoo bu xonxo mung ku teyeh ci bopam bi. Mungi sul kala bu ñuul mboba bu weex. Khaleh bu neka ci ganaw mungi sul robu bu am bulah. Fi nak mungi am ay keur, keur yi nak nyung ku corget bu xonxo.

Togou bou konku bou guddou ci gannaw wam mougui ammeh lou nyull lou weck mougui ammeh lou werrte mougui ammeh fi tammit lou werrte.

Fi ay tati garabb yu ndaw, mingeh gene tontor , tontor yu nete ak yu socola. Bi khobi khobi werta la.

Lii saak buñawee piisi wax, mungi ameh lu buleuh, lu weeh, lu xonxu, lu ñuul, si ganaaw mungi ameh

Fii palati wèèr bu wèèx bu am ay pompu yu barri mugii tégu ci tabull bu wèèx.

Fi demeh kai leka la mogi ameh taabul mogi ameh cass yu weer nyung ko teck fo chocola cass bi mogi am nanekai feleh mogi ameh lu nuul nung ko teg si taabul.

Fi moto la, moto bu doomi tahal mugii ameh wèèr, si bóram mugii ameh moto kamyong bu bula, mugii lu wèèx ak bas bu wèèx.

Fi dalla bu wèèx kóket mugii tégu ci duró bu ndaw. Duró bu sokola.

Jigenn bu takhaww, mungii soll mbaseh, mungiko nyaww robuu, soll dalaa koket mungii teh kalpeh bu wehk, mungii defarr kanamambii ak bopam bii, mungii deff mesyuu nyoul, mungii tahaww sampaa lohomm bii sii sabarr bii, ameh lu nyoul.

Lii plasi tego Kay lekala mungi am ayy tabule yu guda ayy togu nyungko soround togu yu nyul tabule yu chocola. Tabulbi mungi ameh plat yu weh yu am ayy leka, Mungi ameh tele, tele bangi tal gayangi setane jongenteh bal AK ayy garab you wert

Njarri butehli diw la, benah butehll bii bu wekh la mungy ameh lu bleu, couberre bu bleu, binda yu wekh mungy ameh lu njull ak lu honhu, benen butehll bii mungy ameh lu nehteh binda yu wekh, lu njull ak lu bleu, couberre bii lu nehteh.

Yii dehmeh kaii lehkah la, mungy ameh geudgh, fii nitt njee fungh dae dugah nju sangu, fii aiiy tohgu, aiiy taabul, aiiy garab yu gudah, mungy ameh kerr yu wekh.

Fii njehti packeti bindeh kaii yu bleu, packetii njungy ameh lu wekh, lu binda yu njull, binda yu bleu ak binda yu wekh, njung kor tek cii taabul bii.